Ilandela eshina lyoye lyoku kosha iiyaha, ano eshina lyoku kosha iiyaha lyedhina nenge lyobranda yoBoscha, ndyono kwali lina oondola omayovi gahetatu omathele geli gatatu nomilongo mbali nomugoyi . Ka kele olya teyelwa nenge olye ya kofanditha, tali adhika komayovi gaheyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi. Oompango nomawutho odhina oku landulwa .

Omuwambo okwatile kutya oshimaliwa ohashi popi. Ano oshimaliwa ohashi popi shi ikwatelela kiilongo yasho ngaashi nana twa tala mondunda yoku uhala megumbo lyopashinanena mo opalekwa nawa muna oosikopa noTv yilimo. Ano iinima ayihe mbino yili mo tayi monikitha mo nawa ngino noma holodeina ngono noka tapeyita nopevi sho poopala nawa nawa ngawo oshimaliwa tashi popi. Ano oshili shasimana okukwata nawa oshimaliwa nokushi longitha.

Ethano tali landula otamu monika oshimaliwa. Aluhe oshimaliwa osho tashi dhana onkandanga una tatu pingakanitha noshinima shontumba. Oshiholelwa ongaashi nda hala oku landitha oongombe nenge nda hala oku landitha po ohauto yandje nena otuna oku pingakanitha noshimaliwa. Ano oshimaliwa oshili sha simana ngele tashiya pangeshefa. Osho hatu longitha una twahala oku kokeka oongeshefa dhetu.

Omboloto oyili ya simana noonkondo no shimaliwa shoka tolongitha otashi ende tashi londo esiku nesiku. Ano molwa oongeshefa dhokumbaka oomboloto dha yooloka tadhi ningi odhindji otadhi kwafele opo ondando yomboloto yikale yili pevi.

Oshigwana kunkililwa, ngoye kala wuli uupathi. Ombaanga yotango moshilongo oFNB otayi kunkilile oshigwana opo shaa ha taambathane opina yokakalata koye ngoye mwene. Ano nenge FNB ita vulu oku ku dhengela ta pula opina nenge o OTP yokakalata koye. Uuna tashi holoka dhengela ko 0612992222.

OFNB forex gopamalungula ogo omukalo gokutuma oshimaliwa kondje yoshilongo, okulanda nenge okulanditha. Ohashi yelekanithwa nongushu yiimaliwa yokondje yoshilongo yesiku ndyoka. Mboka haya hwahwamekwa okuninga omafutilo ngaka aanangeshefa aanene, oshowo aanangeshefa yopokati naashona.